muziiqa, muziiq yaa mayyate? muuziiqa yine su'ma mayra hasiissunke? muziiqa yineemmohu mama horoonsi'nanni udiinnichooti? muziiqu horo noosi?

Koatte, koatte yaa mayyaate? koatte yaa maayiira hasiissunke? koatte yineemmoti uuyiitaati horo noose? koatte umi yannara ayi loosino?

Sagale. Sagale yaa mayyaate? Sagale mayira hasiissu? Sagale mayi horo afidhiwo? Sagalete yaa manchi beettira uyitaati horo no?

Daganna maate:-daganna maatete yaa mayaate daganna maatete yineem dagano mannu ganbosheetti maateno mannu ganibosheeti mayi korikaattiiniiti daganna maatete yine babada dandinoommohu

Baattote ofollonna dhagge, baattote ofollonna dhagge yaa mayate ,baattoti ofollose ise hiittote, maa labbano dhaggeseno hiittote, mamaro hanafu mageeshsha iillite no?

Elekitiroonikise, Elekitiroonikise yaa mayyaate? Elekitiroonikisete yineemmota umi yannara kalaqinnohu ayeeti? kalaqntuhu mamaati? Elekitiroonikise kalanqihu maayiiraati? mayi korkaatinniiti?

Tuqu xadooshshe tuqu xadooshshe yaa mayyaate? Tuqu xadooshahe yaa mayeera hasiissu? Tuqu xadooshshi mayii horo aanno? Tuqu xadooshshi aannoti horo noosi

mininna biirote uduunnicho mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate? mininna biirote uduunnicho yineemmori hiikkuriiti? mininna biirote uduunnicho yaa ise mayira hasiissunke? mayi badooshshi noonsa?

Egenshiishsha egenshiishsha yaa mayyaate? Egensiinseemmorichi maati? Egensiinseemmohu ayeraati? Egensiishshu mayii horo afirino?

Elekitiroonikise elekitiroonikise yaa mayyaate elekitiroonikise umi yannara qaalu tiro horoonsirinohu ayeeti elekitiroonikise kalaqa mayira hasiissu elekitiroonikisete mayi horo noose

Giwirinna giwirinna yaa mayyaate giwirinna yaa mayiira hasiissu giwirinnaho yineemmoha qaalu tiro umi yannara hiitti gobba horonsidhu hittee yannaraati horoonsira hananfihu

Maxaaffa, maxaaffa yaa mayyaate maxaaffate aana mayi horo no? maxaafaho yaa isiho kaimisi mamaati? maxaaffa mamaati afi'nannihu?

Hijaara hijaaraho yaa mayyaate? Hijaaraho yaa mayiira hasiissunke? Hijaaru abbannoti eo no? Hijaaru mayi horo abbankera dandawo? Hijaaruyiiti horosi hiikkuriiti?

Agatto. agatto yaa mayyaate? agattote yaa maayiira hasiissu? agatto hiittoo agattooti? agatto me'ewa beeha dandiinanni? agatto uuyiitaati ise horo no?

Bunu minenna sagalete mine, bunu minenna sagalete mine yaa mayate, bunu minenna sagalete mine yineemmo woyte mereeronsa maayi badooshi no, bunu minenna sagalete mine yineemmo woyte mereeronsa maa xaadoshi no?

Politikka, politikka yaa maayate, politikka yaa mayra hasiisu, politikka yaa manchi beettira maayi horo aano, qoleno politika yaa manchi beettira maayi qarra abbara dandaano?

Muronna laalo. muronna laalo yaa mayyaate? muronna laalo yineemmo woyiite maayi badooshshi noonsa? muronna laalo yineemmori isi horo aannoreeti?

looso looso yaa mayyaate? loosoho yaa mayira hasiissu? loosoho yineemmo woyite maati loonseemmorichi? mamaati loonseemmohu? loosu aana horo no?

Mini uduunne, mini uduunne yaa mayyaate ,mini uduunne yaa maayira hasiissu ,mini uduunne yinneemmo woyte hiitto uduunnichooti gobbara fushsha dandiinannikihonso hiittorichooti ?

Muronna laalo, muronna laalo yaa mayate, muronna laalo yinnuummonna muronna laalo badooshshi maati, muro mama horonsi'neemmo ,maaho horonsi'neemmo, laalonna mayi horo uyittara dandiittano.

Sicconna badooshshe, sicconna badooshshe yaa mayyaate? sicco yaa maayi horo afirino? siccoho lowo baatooshshe baatamino yinannina konne baatooshshe baantihu maayiiraati?

looso loosoho yaa mayyaate? loosoho yinummona loosu mayiira hasiisi? loosu aannoti horo noosi looso loosatenni mayi horo afira dandiinanni.

muziiqa muziiqa yaa mayyaate muziiqa yine mayiira su'minoonni muziiqu mari horo afirino muziiqa hiitte yannara horonsira dandiineemmo muziiqa horonsira isi mayira hasiissunke muziiqu aannoti horo noosi?

Ama'no, ama'no yaa mayate, ama'no mayra hasiisano, ama'no maayi horo afidhino, ama'no umi yannara mama hanafu, mama hanafe mamira higge hala'litu.

Maxaaffa maxaaffa yaa mayyaate maxaaffate yineemmori hiittoorichooti maxaaffa mama afi'neemmo maxaafaho yineemmohu mayi horo aara dandaannoho